Toerana ahitana olona mifamezivezy maro ity toerana ity. Toerana izay ahitan-tsika ny arabe izay vita amin'ny malao na hoe irony vato "carré carré" irony narafitra, narafitra natambatambatra dia manome kanto sy finaritra ho an'ny làlana. Maro ny olona mampiasa azy io.

Ireo fitaovam-pianarana izay amidy amin'ny tranombarotra iray asehontsika eto, toy ny penina, ny pensily hazo ary ireo maro isan-karazany izay tena ilain'ny mpianatra tokoa.

Tafondro anisan'ny zavatra iray nentin'ireo mpanjanaka teto amintsika izy ity, ary ankehitriny dia tena efa simba, tsy misy fanavaozana moa izy ity ka izao hitantsika izao miha arafesenina izany.

Tovovavy iray somary ngitangita volo raha ny loko no jerena dia somary zarazara izany hoe tsara tsy mainty izy ary tsy fotsy fa izany hoe eo anelanelany, miloko tena tsara. Milanja harona kely izy dia hisakelehany amin'ny tendany.

Voamaina somary atao hoe mavo nefa tsy dia tena hoe mavo ny lokony. Somary botakely mahate-ho tia kely raha ny paoziny aloha no jerena e, ary tena mampazoto tokoa ary betaka ny tombontsoa azo avy amin'izy io raha eto an-toerana.

Mampiavaka ny malagasy tokoa ny fomba fivarotana eny an-tsena. Anisan'izany ny fanatsitokotokoana entana amidy. Alahatra eo amin'ny dimy na telo na valo eo izy ireo ary apetraka eo ambony latabatra ka arakarak'izay no vidiny. Ary mora raisiny izy ka afaka misafidy tsara ny mpanjifa.